Niriba n-dun tam loori zuɣu loori maa nyɛla zaɣ' dozim bɛ nyɛla ninvuɣ' bɔbigu bɛ mali gaɣa loori ŋɔ zuɣu so beni ka ye liiga ʒee so mi beni ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣ' dozim bi' so be palli maa noli ka ye liiga vakahili ka so jinjam vakahili tihi be palli ŋɔ noli

Paɣa so n ʒi o duu dihiri o labtop kolba tamla o teebuli zuɣu ka buku gba paya paɣa ŋo yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli paɣa ŋo mali zabiri pam o yili ŋo sambanni loori nim nyɛla din garita loori sabila bɛ dinni ni Loori piɛlli o teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli

Doo m-bari motokia ka paɣiba be di puuni doo ŋɔ yɛla liiga zaɣ' dozim ka zaɣ' sabinli gabi din ni paɣiba ŋɔ so kpabila bia ka paɣiba so ye chinchini nɛma ka bɔbi bɔb' piɛlli doo be motokia ŋɔ lɔɣu puuni tihi be bɛ nyaaŋa

duu ŋɔ puuni teebuli beni kuɣu beni ka difeli pa di zuɣu difeli ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛlli diɣi beni laati beni fulaawasi beni bɛ peenti la duu ŋɔ vakahili duu ŋɔ kapeeti nyɛla zaɣ' piɛlli

Niriba ata n zaya ka gbubi takara bi nuuni bi yino va la wɔɔchi bi zaa pili la zipila yino pili la zupiligu piɛlli ka paɣa sani maa pili zupiligu zaɣi dozim ka doo maa mi pili buluu zupiligu maa shɛli do tiŋa di nyɛla zaɣi dozim bi zala yili ti tali gbuni.

Daa puuni m-bɔŋɔ ka tomantoonsi kuŋkɔna tam teebuli zuɣu miliki kuŋkɔna ɡba beni chibiti ɡba be bɔɣati puuni tii ɡba beni ɡaɣa beni tɔilɛti roolinima ɡba beni bɔndirinima beni kpama beni

Bipuɣunsi n ʒi niɛma chɛni doli palli bi nyɛla bi bobgu bi niŋ nyingokoriti ka mali bansi bi nuuni loori nim tam palli zuɣu tihi bɛ palli ŋɔ yaɣali

Niraba n laɣam bɛ galamsee tuma ni gbambihi biɛni pingaas nim biɛni taha biɛni soobuli nim biɛni ni so biɛni ka pili zipili piɛlli ka do so biɛni ka yɛ liiga piɛlli ka za mori gbuni kuɣa zooya nimaani ko daɣari gba biɛni

paɣa m-be duduhigu puuni o yɛla chinchina ka gbubi chɛriga o nuu ni duɣu tamla buɣum zuɣu ka binliŋa pili li bɔɣati be jaara ŋɔ puuni gaɣa tam o zuɣusaa ŋmana beni ŋmambuɣibila gba beni

Paɣa so n ʒi o shitoɣu puuni ka wuɣi o boɣu ka la o koharila chinchina di nyɛla chinchini balibu balibu di shɛŋa yilila zuɣusaa ka shɛŋa do tiŋa di shɛŋa biɛla roba nim ni ka shɛŋa kani di nyɛla kala balibu balibu zaɣ dozima bɛ dinni ka ʒiɛhi bɛ dinni zaɣ sabila bɛ dinni

Naa mini o kpambalibi mini o ya nim n laɣam mali alizama naa ŋo yɛla chinchin niɛma ka niŋ salima bansi katawiya nim nyɛla din piliba di nyɛla zaŋ ʒiɛhi paɣa so biɛni ka yɛ chinchin piɛlli ka zaŋ o nuu tabi o jirili

Niriba n-laɣim chan kom duɣibu ni bɛ nyɛla dɔbba ni paɣiba paɣiba ŋɔ so yɛla liiga sabilinli ka so jinjam sabilinli ka gbubi foon ʒee ka nyaɣi baaji ʒee dɔbba ŋɔ shɛba bi ye liiganima do' so beni ka ye liiga ka di nyɛ zaɣ' dozim ka wuɣi o nuu tihi be kom ŋɔ gbuni

Musulinim n laɣim puhiri jingli bɛ nyɛla ninvuɣu bɔbigu bɛ shɛba yɛla liiga piɛlla ka shɛba yɛ liiga zaɣi dɔzima so beni ka yɛ liiga sabinli bɛ kurukuru mi bɛ bɛla yili gbuni ka bɛ shɛba pili zipili piɛlla ka shɛba pili zipili sabila.

so n-kpi ka bɛ mali o n-chena ban mali o cheni ŋɔ so yela liiga ʒee ka so ye liiga piɛlli ka zaɣ'sabila gabi di ni kum daadaka maa nyɛla zaɣ'sabinlli niriba maa zooya so beni pili zupil'sabinlli bɛ bela yili gbuni

Silimiinsi n-chaŋ mɔɣuni bɛ nyala wabiga bɛ zooya bɛ nyɛla zaɣ’ sabila silimiin’ so ye la liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka silimiin’ so ye liiga sabinli ka pili zipiligu so gba beni ka za loori gbini o ye la liiga piɛlli bɛ ŋmaarila wabiri ŋɔ fotonima tihi be wabiri ŋɔ nyaaŋga

shikurubihi m-be kariŋzɔŋ ni bɛ Karimba ŋɔ gala wɔɔchi ka takara o nuu puuni bɛ mali bukunima bɛ teebuya ŋɔ zuɣu shikurubihi ŋɔ so kpala niŋkpar'sabila ka bɛ yino gbubi buku o nuu puuni ka bɛ yino gbubi pɛɛn sabira

niriba n-wari waa ka bɛ zaya n-ŋmaari ba ban ŋmari ŋɔ so yɛla liiga sabinli ka ga wɔchi so bɛni ka kpa binyɛra o tiba ni ka do ʒiya ka gbubi kapu ban wari ŋɔ so yɛla liiga ʒee ka so ye liiga ka di nyɛ vakahili loori be bɛ nyaanga bɛ zala yil' piɛlli gbuni loori vakahili mini loori sabinli n-be bɛ nyaanga